Jokalante <music> ci seen émission baykat yi sàmmkat yi yéen a moom jokkalant <music> jokkalante di bi juróom-ñaari waxtu tegee fanweeri simili ba juróom-ñetti waxtu tegee fanweeri simili ànd ak yéen <music> ki feggoo ci machines yi nag di Moustapha Gueye <music> ci micro bi Youssouphe Sow <music> ana baykat yi ana sàmmkat yi <music> muy seen émission mbokk yi <music> kon nag <hesitation> mbokk yi ñu ngi leen di nuyoo tay tamit ñëw nañu ci seen émission jokkalante <breath> ci bii boo nag <hesitation> ci suñu waxtaan nee naa leen jokkalante baykat yi sàmmkat yiñoo ko moom ñoom ñoo tax émission bi am <breath> ci loolu nag am nañu tamit gan gan gi nag nañu bàyyi mu nuyonte ak yéen saafonte ak yéen <noise> ba pare présenté wu kon nag salaamaleykum
maaleykum salaam maa ngi nuyu ñépp di nuyu sama mbokku baykat yi ak di nuyu sama partenaires yi au au développement di nuyu aussi seen les services techniques waaw man la Matar Diakhoumpa chef de base d' alerte et d' avertissement agricole de Missirah Tamba Kédougou voilà merci beaucoup
<breath> kon nga <hesitation> monsieur Diakhoumpa
oui
<hesitation> xam naa rekk laajte bi li ñuy njëkk a maanaam li ñuy wax direction des projection <hesitation> pro protection des végétaux waaw loolu nag la ñuy firi ci tubaab maanaam <hesitation> végétaux yi ci yan anam la ñu ko mën a faram fàccee ci wolof
<hesitation> direction protège protection des végétaux moom mooy service bi nga xam ne day aar lépp loo xam ne mi ngi si si gàncax gi lay laal gàncax gi waaw benn dem na ci ba ci <hesitation> njéréer yeeg

<hesitation> lépp luy kii soccat yeeg yépp <hesitation> da da da ko da koy aar léép loo xam ne rekk day yàq gàncax gi moom da ciy intervenir waaw
maanaam mën nañu wax ne lépp loo xam ne génnee na ci gàncax daal lu koy yàq moom taxawaayam
foofu la ne
kon mën nañu wax nag du nawet du noor kon taxawaay am na saa su ne
waaw taxa même sur les cultures de contre saison ou culture dër bi ñun dañuy intervenir même au niveau des des des contôle ñun ñoo ngi siy intervenir ndax frontière bu ne suñ service baa nga fa taxaw y a des inspecteur phyto partout waaw
kon <hesitation> kooku <hesitation> ban <hesitation> jàngat lañ ci mën a def maanaam ki ko yor <hesitation> ci ban service la nekk maanaam moom ci boppam moo yore boppam wala dafa bokk ci beneen service
<smacks lips> non non <hesitation> si agriculture lañ bokk c' est une direction de l' agriculture moom la <hesitation> DPV nekkee direction di direction protection des végétaux service à part mais sunu ñépp sunu yaay mooy agriculture léegi nag ñun fii ñu ñu fi affecté au niveau du département ñun ñoo man maa fi ne wante mais nag on gère deux régions waaw la base est implantée à Missirah pour des raisons écolo écologiques mais on on évolue sur deux régions la région de Tamba et la région de Kédougou waaw
<hesitation> ci loolu nag <hesitation> foofu laa doon jëm sax maanaam ñaari régions yi maanaam muy Kédougou ak Tambacounda loolu dafa di personnel boo xam ne <hesitation> basé missirah wala basé wu ci Tambacounda ngeen di sillonné ñaari régions yi bële ci sa tutelle la nekk
<smacks lips> ci waa ci samay tutelles lañ waaw on a des prospecteurs des maîtres prospecteurs même à Kédougou waaw te dina leen man maa leen déployer foofu <hesitation> Koupantoum am na <hesitation> <noise> ma ka Bakel am na ku fa nekk maintenant on a un déficit de de de prospecteurs waaw loolu moom demandé nañ ko ba tàyyi mais amaguñu ndax ñi fi newoon waaw fi mu ne daal vraiment moom on a un déficit

il faut nga am personnels bu doy waa
<breath> <hesitation> ñaari régions <hesitation> yaa ngi koy soog a wax ba chef <hesitation> Diakhoumpa yore ñaari régions du loo xam nelu néew la
waa déedéet
<hesitation> ci wàllum personnels laaj nga ci ndax moyens yi tamit
waa
<hesitation> doy na wala ba léegi moyens yi yéen a ngi laajte
moyens yi ba léegi des na ndax <hesitation> on a un seul véhicule qui est en <laughs> à l' état vraiment <laughs> <hesitation> délabré ndax <hesitation> si benn * la ñu fa nekk te vraiment état bi doy na waar ci pour pour sillonner toute tout une région te <hesitation> la base de Missirah mais moyen la nu amul

on est resté quatre ans sans véhicule léegi la ñuy doog a jot benn * mais vraiment dans un état vraiment <breath>

mën na mën na day sillonné rekk mais <hesitation> état bi daal doxut
doxut
surtout actuellement nii nga xam ne doo on est en alerte rouge légion ci la ci la chenille légionaire

<hesitation> lépp loo xam ni muy <breath> <hesitation> produit te nga xam ne produit bon la te ñoom seen liggéey di ci laal agents yi di ci guddeeg bëccëg di ci di ci doxante ak loolu <hesitation> lu tax ba léegi moyens boobu dese te ñi nga xam ne ne seen yéen seen bakkan <hesitation> nga baal ma ci terme
ah waaw <laughs>
waaw
<breath> waa sëriñ bi liggéey bu ne dafay am risque waaw on est vraiment confronté <breath> à des problèmes waaw de faire le maximum daal waa

quelque rare kii rekk <hesitation>
soxla nañ leen
waaw
ñu mën faa dem évacuer en urgence sur le terrain balaa ngeen di ñëw

<laughs> mënuñu koo kii daal waaw vraiment fu mu ñu à la limite dem na ba à la limite

sont garés chez lui moo koy géré <breath> waa

<breath> parce que si sama questionnaire bi

waa
bon d' alerte
oui
waa base de surveillance d' alerte est ce que loolu dina yomb sax ci seen base de surveillance d' alerte boobu nay xaw a yomb ci yéen
effectivement dina yomb ndax <laughs> si si les moyens suivent

loolu loolu loolu on les recontre

waaw Eaux ñoom noo noo nu fa sonaloon

ñoom ñooñu si problème boobu la ñu am

de wànq

kooku moo ñu tiital fii mu ne ba tax on est en alerte rouge on est en alerte rouge il faut le dire ah
waaw mais bu ma gisee sama patron ci boppam buy waxee ne nous sommes en alerte rouge
da lay tiital sax da lay tiital ndax dañoo am benn benn benn insecte boo xam ne bii xamuñu nag lu ko fi indi waaw ñii naan les échanges commerciaux yi la ñii naan ça vient de l' Amérique

cent cent cent cent kilomètres par nuit waaw moom lay naaw guddi gu ne xam nga kooku <laughs> ñëw dugg biir Sénégal du dara ci moom
du dara
mais xamuñu fu mu jaaree cent kilomètres par par nuit
wa <hesitation> monsieur Diakhoumpa xam naa ne boobu moom question boobu dama la koy denc d' abord
waaw
ndaxte loo xam ne yow mii en tant que patron <breath> <hesitation> loolu soxla na la tiital na la

cent kilomètres
par <hesitation> par par par par nuit
par nuit
waaw benn jour rekk guddi
cent kilomètres la kon kooka xam nga ne kooku moom
waaw
ah fu muy jublu si rekk Yàlla rekk a xam
waaw
te mën na faa egg si
bu jigée bu jigéen bi dina def <hesitation> juróom fukki nen cinquante
à deux cent
waa bu jigéen bi xoolal loolu bu écloré fu ñu jëm
kon nag <laughs> mbokk yi ci * gi ne woon naa leen waxtaan bi am na solo trop ki fi ñëw moom mii di ci boppam ci kilifa la ci DPV mbokk yi waxtaan waa ngoog
waaw
dañoo jàkkaarloo ak yéen kon nag jàkkaarloo baa ngi noonu yéen ñii di baykat yi nee naa leen waxtaan baa ngi nii bépp laajte bi ngeen ko bëggee laajte leen ko ci Diakhoumpa balaa muy dem <breath> waxtaan wi yéen a ko moom kon nag mbokk yi ubbi nañu téléphone wi yéen a ko moom laaj leen ko te nee naa leen nag waxtu bu jotee waxtu boobu lañ ci nekkee <breath> kon nag comme que ñu ngi ci moom waxtu boobu laaj baa ngoog yéen a ko moom ci 33 981 29 31 mbokk yi ubbi nañu téléphone <breath> <hesitation> monsieur Diakhoumpa
oui
tay wànq yi waxoon nañu ko keroog ndaxte <hesitation> sa agent mi si di monsieur <hesitation>
Sané
ñëwoon na fii ci diir booba ci biir waxtaan wi am yoo xam ne jotoon nañu ko wax sax ne waxtu bi muy wax ak ñun <breath> <hesitation> maa ngi nii di jóge <hesitation> tool ba bàyyi naa fa ay wànq monsieur Sané jël numéro téléphone am xamal ni ko nag bu neexee Yàlla dinañ fa mën a jaar <breath> ngir xool situation bi ni mu nee et tay tamit yow mii di kilifa indi nga it beneen waxtaan boo xam ne moo gën a soxal mbaa moom a la gën a utile sax <breath> waxtaan mën naa ne loolu itteel na la bu baax a baax
waaw
muy sax sax boobu nag maanaam li nga xam ne muy sax mboq <hesitation> tay loolu tamit indi na beneen gàllankoor

<smacks lips> loolu benn be loolu benn sax la boo xam ni bii vraiment mi ngi dugg na si Sénégal kenn mënut a xam fi mu jaaree ñii ñu ngi naan ci mboq bu juge woon Amérique la ñii ñu ngi naan ci échange commerciaux yi la ñii ni ma par vol la maanaam naaw bi muy naaw mooy mais naaw boobu

man affaire boobu daal vraiment peut être par la frontière lay jaar bi nu ko seetee au niveau de la Guinée ñu gis ko fa la FAO da dañoo ñëw wax ko ne mbow mi am na foofu ñoom waa Guinée yooyu waa bi ñu ko waxee rekk kii bi <hesitation> chenille légionnaire bi du chenille légionaire d' automne la

mille kilom-tre par par par par kii <laughs>

presque daanaka benn lañ noo kooku mille kilomètres lay def par semaine mais kii cent kilomètres par par nuit
par nuit
mi ngi def <hesitation> bu jigéen bi mi ngi nen cinquante
nen
<hesitation> cinquante nen ba ba deux cent bu jigéen bi
ba deux cent
waaw ba deux cent

waaw quatre vingt la gamme do dotte

dalee ko ci
mboq
mboq dugub <hesitation> <smacks lips> canne à sucre coton yooyu yépp da koy jàpp ba la culture de contre saison <hesitation> pomme de terre <hesitation> pataas
waaw
yooyu yépp da koy jàpp kooku bu duggee Sénégal bu nu ko négligé léegi mu mel ne ñépp néeg ñépp dañ koo ragal lu Amérique mënut a <hesitation> kii nag bu xasee ba dugg fii day doog a dugg nag mais boo duggee ci tool bi mooy <hesitation> da ngay gis tool bi si boppam

waaw
si tool bi boo ko xoolee li ngay njëkk a gis pour nga xàmmee ko mooy da ngay gis excrément yi
épi waaw
foofu boo ko gisee rekk

mu ngi ca biir boo ko génnee benn so sax la boo xam ne bii ay traits lay am trait ñaari traits boor yu nekk
waaw
ñaari traits yépp ñaari côtés faar yépp mi ngi am trait bu jaune ci bopp bi am benn croix benn croix ci bopp bi nii nga gis croix bi

boo ko déceller waa li li li loo loolu nga koy mën a xamee waaw
<breath> kon nag <hesitation> xam naa ne <hesitation> monsieur Diakhompa <hesitation> waxtaan wi am na solo trop waaye balaa ma fiy jaar nag comme waxtaan wi <hesitation> ñi nga bokk a ak suñuy mbokk <hesitation> di wane rekk mbokki baykat yi <hesitation> fi miy nekk nii xam naa ne ñu ngi toog di la déglu bu baax a baax

kon nag <hesitation> monsieur Diakhoumpa ndax loolu ki nga xam ne tam tay ñëw na muy sax boobu <hesitation> ndax am ngeen moyens moyens yu doy ngir mën a xeex wala <breath> <hesitation> jëfandiku jàkkaarloo ak sax boobu
non pour le moment <hesitation> FAO rekk moo ci defagul loxoom ndax co commencé na moom par des par des ateliers <hesitation> man maa ngi jugee nii <hesitation> Nioro ci séminaire laa nekkoon léegi ñoom continué nañ ci si biir Kolda ñu ngi dem séminaire voilà FAO dong moo si joxagum jo jo jotagum a dugal loxoom mais ba léegi nii
RTS Tambacounda alloo waaw <noise>

Diao Barry Gurel Yoga

<breath> <noise> kii nag <hesitation> Diao Barry la dafa doon laajte ne ma nee na waxtaan bi nag am na solo waaye nag ñoom dañu doon déglu ngir xam sax bi ñuy wax nii <hesitation> naka lañ ci aaree waaye ci biir waxtaan wi dina ñu déglu ba nga xam ne nii dina ci am ay poñ yoo xam ne mën nañu ko laaj waaw mane ko waa taxawal <hesitation> mën na xaarandiku

waaw <hesitation> di nga ci wax lu lee dina leer
waaw
ngir ñoom tamit ñu am ci
waaw
voilà kon nag ba tay rekk ñu ngi ànd ak auditeurs yi di leen ci déglu ci biir waxtaan wi
waaw
<hesitation> monsieur Diakhoumpa
waaw
<smacks lips> ci wàllum moyen bi la ñu nekk ndax moyens yi dinañu <hesitation> permettre <breath> <hesitation> fii ak ay at la ngir xeex jàkkaarloo ak sax bi
<smacks lips> waa sax bi nag moom pour pour pour te dire fi ñu toll nii amuñu amaguñu gisaguñu benn moyen bu ko mën a bu ko bu ko mën a lutter ndax lu la bett mën la ñoom day doog a dugg Sénégal rekk waaye dëkk bu mu mos a dugg daanaka mboq bu yàggee tuuti sax kenn dootu ko gis te loolu xam nga kii la ni fii surtout Tamba gii nga xam ne mboq la ñuy
dundee waaw
waaw kooku moom fu mu yàgg un an deux ans

jar naa xeex
Ebola bi dugg na fii lu ne Sida xaw ma lu ne dugg na fi yée ñu ñu coow coow ba ñépp
RTS Tambacounda allo
salaamaalikum <noise>
waaleykum salaam

Mody Ba Mody Ba sa Pagnate

monsieur Diakhoumpa dégg nga tuuti tukulëër defe naa
déedéet <laughs>

<hesitation> kii nag
waaw waaw
maanaam mi ngi mel ni
waaw
nee na <hesitation> surtout mboq
ñëw na commencé na
bu fa duggee maanaam ci biir mboq mi ca xol ba
waaw fa lay ne
nee na fa la nekk

moom ngay gis nii

mais xob yi am na yeneen parasites yu ko mën a lekk mais bul arrêté loo xoolal xoolal

di nga ko génnee boo ko génnee faar gu ne da ngay gis benn trait bu bu bu bu bu kii
<hesitation> nee na
waa
faar yi moom gis na ni
waaw
nee na yooyu moom gis na ko
gis na ko
nee na ci
waaw
face bi moo ko
waaw nañ ko xool bu baax
nee na nee na moom faar yi ni nga ko waxee
waaw
moom noonu rekk

ma Waly Babacar muy département Goudiri
waaw
Puloor département Goudiri Simbandi Momadou cinquante kilo cinquante huit kilomètres de Tamba Missirah
salaamaaleykum
waaleykum salaam
<hesitation> Chérif Diao Saare Birame
Chérif Diao
Chérif Diao
Chérif Diao
Saare Birame
Saare Birame

Saare Saare Birame de
Saare Birame wallaahi

maasàllaa

kii <noise> nag Chérif <hesitation> Dia la nekk sa <hesitation> Saare Birame nee na sax mi wax ni nga ko waxee noonu la
waaw
nee na daanaka daaw moom waaye ren pourtant wax wàññeeku na
waaw
nee na ren moom wàññeeku na ci ñoom foofu moom maanaam Saare Birame wàññeeku na waaye daaw moom daanaka amuñ woon dugub bu bari
sax bi waaw
waaw
est ce que defu defuñu différence ak sax boobu ak bii léegi
parce que moom nee na mi ngi mel ni mi ngi am béjjén

waaw
nee na sax boobu noonu
mu ngoog ci am faar yi nekk waaw
<laughs> daanaka képp koo xam ne dugg na fi
waaw
nee na faar yi moom lay njëkk a wax d' abord
moom ngay njëkk a xool <laughs> boo ko xoolee daal
waaw
boo xamee rekk

waaw maa ngi ci dëkk yi dëkk yii yépp gisee nañ ko fa maa ngi wo Sim Simbane gi Momadou
waaw Simbani Momadou

Missirah
moom la ñu si àndaloon ak ak ak Badji mooy SDDR Tamba moom lan defoon co <hesitation> mission <hesitation> collectif

et le véhicule <hesitation> <noise> Sodefitex ñoo ñu ko jox waaw xam nga kon ñun jàppale sun sunu biir ñu ngi jàppale ñu ngi jàppalante sunu biir waa dëkk bu nu <hesitation> Missirah mi gis nan ko fa gi gis nañ ko Kotiari <hesitation> Koudiao Koudiao Souaré kooku département Koupantoum la a gis na ko <smacks lips> Diène joolaa

<noise> bisimilah

Moussa Dia

nekk ca gourel
gourel
waaw nee na <noise> <hesitation> temps yii seetlu nañu ne
waaw
<hesitation> bu demee ba ay fan rekk
waaw
boo ko laalee rekk day damm
day mu ngoog jeex na comme boog sax nga sa biir
nee na sax mi moom comme ni ma ko waxee
waaw
maanaam nee <hesitation> ma rëdd yi moom
waaw
gis nañu ko
kon moom mu ngoog waaw dafa na xool après beneen yoon

daanaka mu ngi mel ni
waaw <laughs> waaw mu ngoog
mais nee na moom
waaw
boo toogee ba ay fan rekk
waaw
boo ko laalee moom mooy damm boppam
bu yàggee tuuti mboq dootu fi am

li ñiy ragalal wala moo tax dugub ak <hesitation> mboq moom
quatre vingt espèces lay lay lay lay lay lay attaqué xam nga kon kooku bàyyiwul kenn
bàyyi
waaw te day doog a dugg si Sénégal kenn xamul lu ko fi indi ba négé ni jaaxal na nit ñi xaw ma mboq la xaw ma échange commerciaux yi la xa kenn xamul par vol la man daal ba léegi daal mënaguñoo xam lan la
waa mais yéen ñi nekk <laughs> si DPV te yore affaire <hesitation> protection végétaux yi
waaw
ah yéen bu ngeen jaaxlee ñun naka <hesitation> naka la ñuy defee nag
ah day doog a ñëw xam nga lu la bett mën la
waaw
léegi ñu ngi ñu ngi def ay études pour pour seet lan la waaw léegi commencé nan formation yi pour mën a ñépp xam ko yëpp <hesitation> coutumier autori religieux yeeg ku ci ne def sa loxo fa ñu ñu démultiplier l' information ñépp xam mais bu nu xamee ñoom ñépp ku ci ne boo gisee sax bi boo ko gisaatee nga daw jox du kii <hesitation> jottali ko sa moroom waaw localités yii yépp

Kousanaar Malem Niani Payar yooyu yépp gis nañu ko fa Dialokoto yii dëkk yii yépp gis nañ ko bun la ko buggee ñu wan la ko

<hesitation> yii GPS lañ ko jëlee foo ko waxee nga xam ne kii dem na si les lieux ba gis na la fa xew waaw <breath> waaye dafa doon problème boo vraiment tiital na nit ñi

waaw sa se multiplie rapidement waaw
<breath> ah parce que loo xam ne ay cinquante nen ay deux cent
cinquante ba deux cent di naaw cent <hesitation> sa kilomètres
cent kilomètres
par nuit kooku kooku mën na yow Sénégal gii ay cent kilomètres boo jugee cent kilomètres fii <laughs> xanaa da ngay dali Dakar
ro ro ro romb na Missirah moom
ah waaw <laughs> ro <laughs>
<laughs> waxuñu Missirah moom
voilà <laughs>
kooku moom waxuñu xanaa kay ku dem kay moom
par guddi benn guddi rekk
waa benn guddi
waaw
kon nag ce qui veut dire que
waa
léegi bu ñu si xalaatee

doon ay laaf ay laafam commencé naaw
daaw
waaw nii la nii la nii la nii la nii la cir circuit bi cycle bi nii la
mais defe naa ne si seen i jàngat
waaw
parce que gisoon nañu ay at